Zvirwere zviri kuwanda mazuwa anaya, ende zvinobata mizera yeshe. Zvisinei kuti mwana mudoodori eree kana kuti muntu mukuru, unobatwa nazvo zvirwere zvirikutenderera izvi.

Zvirwere zvakawanda mukati menyika zvimweni zvakona azvikwanisi kuoneka ngemaziso inenge iri nda inosisirwa kuenda kuzvibhedhlera toonekwa nana chiremba anokona kuningira nemichini izvo zvinoningiriswa.

Mazuwanaya atiri kurarama tiri kurarama mumazuwa ekuti zvirwere zvawanda, hosha dzawanda mukati mwendaramo mwedu. Hino ngeiyi ndaa tinosisirwe kuti tazwe kuti tine hosha tiende kuzvibhedhlera.

Mazuva anawa zvirwere zviri kuuya nenjira yakasiyana siyana zvimweni zvakona zvinogonxa kunge zviri mumhepo zvimweni zvakona zviri kukonzereswa nechikafu chinenge chisina hutano.

Kune zvirwere zvakawanda mukati mwenyika mwedu munomu, saka ngeiyi ndaa, madhokodheya nana mukoti vanosisirwe kupfeka hembe dzinovhara madziso, maoko zvingadai zveizobatira chirwere.

Zvirwere zviri kudai kutenderera mukati menyika yedu zvimweni zvakona zvinoda mitombo yemumamusha yemumakanyimo tikada kuningira mazuwa ekorona antu akazoshandisa mushani.

Mazuwa anaya zvirwere zvirikuwanda maningi, zvirikudzara ngekuti amweni antu anobva kune nyika dzimweni eiuye munyika munomu amweni akona anokone kutotwara zvirwere kubva nazvo kunyika iyiyo zveitouya munomu.

..wese unosisirwe kunge eihanira mvura yakachena. Ndoosaka teizoona kune zvimweni zvirongwa zveantu anohamba eitsira antu migodhi zvinoadetsera kuti antu ave nemvura yakachena.

Eya igwinyiso irona iroro, rekuti muntu weshe unosisirwa kuhanira mvura yakachena. Ndosaka payani teizoona hurumende yeihambe mukati mwemabuya yeitigadzirira mvura kutitsire migodhi.

Muntu weshe unosisirwe kunge eione utano hwakanaka. Utano uhu hunokone kunge huri pakumwa mvura yakachena nekugara panzvimbo yakachena.

Muntu weshe ungave ari mwana mudo dori muntu mukuru ana mai ana baba kunyazi nana sekuru nana mbuya mukati me mbatso dzedu anosisirwe ku hanira mvura yakachena zvino detsera pa utano hwawo.

Pfungwa dzemuntu kazhinji dzinosisirwe kugara dzakaterama dzisikanyanyi kufungisisa ,ngekuti dzikanasa kufungisisa azvizoperi zvakanaka.

Nxondo dzedu tinosisirwe kudzikoshesa ngekuti adzifaniri kugara dzakaremerwa patinozwe kuremerwa payani ngatitsvake kana muntu mukuru unotidetsera.

Pfungwa dzedu dzinosisirwa kugara dzakagara zvakanaka mukuwo ngemukowo ngekuti kamwe apo petinozoita kunge tinofungisisa zvinokonzera kuti pfungwa dzedu dzisagadzikana zvakanaka.

Pfungwa kana dzisizi kugadzikana kana kuti pane zvinenge zveinesa mupfungwa tinosisirwa kana kuti tiende kana muzvibhedhlera mune andu atinokona kubhuya nawo anokone kutidetsera kuti pfungwa dzigatsikane.

Nee kuningira mukati mwe zvibhehlera mwedu tinoona kuti mune mabandiko akawanda. Kumweni kwakona kunoizwa kune antu anoshanda kuningira madziso amweni anoita nezvenzeye amweni anoita zvemazino.

Muzvibhedhlera zvakawanda anditi tikaningira muzvibhedhleramwo kwane amweni antu anoshanda mishando yokugadzirisa antu anenge ane pfungwa dzisizi kumira zvakanaka.

Tinazvo zvibhedhlera zvakawanda mukati mwenyika mwedu. Zvimweni zvakona zvikuru zvimweni zvakona zvidoko. Zvinotodetsera mukuwo wetinenge tazwa mwiiri dzeirwadza, dzisizi kuita zvakanaka.

Mazuvana ana edu anodakarira maninji kufunda pamusoro pezveutano zvona izvozvo zvinokurudzirwa ngekuti zvinozodetsera mukati mwenyika yedu kuti muve mune madhokodheya akawanda.

Kufundisa ana kwakanaka ngekuti kunokona kuzobetsera nharaunda dzedu. Nekuti tikaafundisa zviya I amweni akhona anokona kuzoita madhokodheya nanamukoti anozotirapa muzuwa ramangwani.

Mazuva anoaya mukana inobuda zvekuti vantu ayende kunofundira kuite madhokodheya nekuita ana mukoti zvinokurudzirwa kuti ana edu tiakuridzire ayende kunofunda zvinozodetsera nharaunda dzedu.

Ndikaningira mukati mezvikora zvedu kungave kusekondari kana kuti zvikora zvepadera-dera zviyani. Mune zvimweni zvimakamuri zvaanoshandisirwe kuite zviro zvana mukoti munenge mune michini yakona.

Mukati mwezvibhedhlera, kana kuti muzvikora, kana kuti nzimbo dzinenge dzakaungana antu dziyani, kune antu anokone kuguma ,eifundisa antu, ngezveutano.

Muzvibhedhlera mwedu mune mibhedha yakawanda inodetsera anhu anenge aenda korapiwa ayana kuti aone pekuwata zvakanaka kunyazvi nanamai anenge anemimba.

Kune zvibhedhleya zvakawanda mukati mwenyika medu, zvimweni zvakhona hazvitovhari, zvinobve mangwanani ateyi kobate mangwani mangwanani, kuti chero muntu ukarwara chero nguwa, unokone kurapiwa.

Tikapinde muzvibhehlera mwedu tinoone kuti mune mabandiko akawanda akasiyana-siyana. Kumweni anoita zveana, kumweni anoita zveantu akuru, kumweni anoita zveantu akaremara. Zvinodetsera kuti muntu apinda aende abatsirwe mukuwo uchiripo.

Mukati mwezvibhedhleya mwedu, mune mabandiko akawanda maningi. Kune kumweni kunoizwe zveana adoko, kumweni kunoizwe zveanthu ane mimba , kumweni kwakhona anhu anoningire maziso zvakasiyana-siyana.

Zvibhedhlera zvedu kune zvimweni zvikuru nezvidoko zvinooneka mundau dzakasiyana-siyana tikaningira muzvibhedhlera umuzvee kune mota dzinodetsera kutakura antu anorwara.

Kuzvibhedhlera kwedu kunooneka zviro zvakawanda zvakasiyana-siyana. Amweni anoone maphilizi nemajekiseni nemishonga. Amweni akona anokone kupuwe zvekuhambisa kana asingachakoni kuhamba.

Eya Igwinyiso remene iroro rekuti tikaenda muzvibhedhlera kune mabandiko kana kuti kune zvikamuri zvakasiyanasiyana zvakawanda zvimeni zvakona ngezvevarume kunobatsirwa arume kumweni akadzi.

Zvibhedhlera nezvitoro zvinotengesa mishonga zvinofanira kushandidzana ngekuti dzimweni dzenguwa mishonga peinopera muzvibhedhlera inozotengwa muzvitoro.

Ana mai anenge abara ana awo anoiswa kundau dzakasiyana nevamweni anenge asati abara eimbo garira iyoyo ana eionekwa kuzi ane utano hwakanaka here

Michini yakawanda inoshandiswa nemadhokoteya pakuita mishando yavo imweni yakona inoshandisirwa akadzi anenge ane mimba ayani kuti aone kuti mwana ari mundani mukona here kana kuti musikana.

Kune michhini iriyo mazuwa anaa yakagadzirwa zvine unyanzvi, inodetsera kunyanya anamai vakazvitakura, kuti aoneke kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundanimwo.

Tikaningira anamai edu ayani anenge ane mimba, paanoenda muzvibhedhlera, kune michini inoshandiswa nemadhokodheya kuningira kuti mwana uri mundani murumbwana ere kana kuti musikana.

...ni dzenguva petinokuvara mukati mwemwiiri mwedu kungave kudonha kana kuti njodzi. Tikaenda muzvibhedhlera tinoone kuti madhokodheya ane michini yaanoshandisa, inovadetsera kuona pakakuvara mukati mwemwiiri.

Kune muchini yakawanda mukati mwezvibhehlera mwedu. Imweni yakona inoshandiswa kuvheneka mukati mwemwiri mwedu kuti muonekwe kuzi amuna hosha ere dzingadai dzakahwara mukati mwemirimwo.

Tode kupa kubonga maningi kubandiko rezveutano ngekuti ari kuuedza ngepeshe paanokona kugadzira michini inoningira mukati mwemwiri yedu kuone kuti amuna hosha ere.

Kune amweni antu anorwadziwa ngemadziso. Zvino, anosisirwa kuti aende kuzvibhedhlera oone madhokodheya anoita ngezvemadziso anokona kuvadetsera kuvape mitombo.

Kune chimweni chirwere chiriyo mazuva anaya chekuti pamweni pakona kano tanga kari karonda kadoko asi kana tazviona tino sisirwe kuende ku zvibhedhlera nekuti chinokone kunge chitori chirwere chikuru ichocho.

Michini inoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando yavo yakawanda maningi, imweni yakhona inenge yakaita zvisimbi, imweni yakhona yakaita zvitambo zvinozoiswe mukati mwenzee.

Michini yakakura irimukati mechibhedhlera, imweni yakhona ino shandiswa kupa antu anenge eibara kana kuti anenge aita njodzi, Anonge akaisirwa zvitambo-tambo, zvinoadetsera kufema mukati me chibhedhlera mo.

Kune zvimweni zvimbatso zvirimukati mukati muzvibhehlera zvinode zvinoshandiswa ngemadhokotera pakurapa ana mai vanege vane pamuviri antu anenge ane njodzi kana antu anenge anyanya kurwara.

Muchibhedhlera mune zvakwanda. Zvimweni zvikaba ,zvimweni isimbi ,zvimweni zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa ndiana mukoti pakuita mishando yawo. Zvinotidetsera pakurapwa.

Kune zvimuchini zvakawanda zvinoshandiswa nemadhokodheya, mukati mwezvibhedhlera. Hino muchini iyi mune zvimphatso zveinogara mwona imwomwo mukati mezvibhedhlera

Mukati mezvibhedhlera mwedu mwo kune amweni zvikamuri kana zvimbatso zvirimo zvinodetsera antu anenge akakuwara maningi nekuti anenge ane mimba eida kuiswa zvekuchekwa.

Mukati mwezvibhedhlera mwedumwo irimwo michini yakawanda inoshandiswa ngemadhogodheya pakuite mishando yavo. Hino mishini iyi inomuzvimbatso mweinochengeterwa mwona imwomwo.

Mu zvibhehlera mwedumo mune zvimweni zvi mbatso zvino chengeterwa mishonga yaka siyana siyana ne michini izvo zvino shandiswa ne madhokodheya pakuite mishando yavo.

Arume eshe ane akadzi ane mimba, kana kuti ana adodori anosisirwe kubata akadzi awo zvakanaka ngekuti anenge pamweni pakhona anenge eirwadziwa zviro zvisizi kumira zvakanaka.

Ana adodori panenge abarwa zviyani anosisirwe kuti arambe eiendiwa nawo kuzvibhehlera kuti aonekwe kuti utano hwawo huchakanaka ere, hapana hosha dzati dzaabata ere mukati mwendaramo dzawo.

Mukati mwezvibhedhlera munemabandiko amweni kunoizwe zveana kungave akadzi ane mimba. Kana kuti abara ayani anenge aneana adodori ndikona iyoyo kwaanobatsirirwa ikweyo.

Kuningira ana adoko, amweni akhona anokasika kubatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana, hino ngeiyi ndaa ana anosiriswe kuramba eienda kunone madhokodheya kuti aonekwe kuti ana hosha ere .

Anamai edu ane mimba anosise kuti arambe achiende kuzvibhedhlera kuti aramba eionekwa, nekuningirwa, nekuvhenekwa kuti ana aonekwe kuti vachiri vakanaka here uye vachiri vapenyu here mundani imwo.

Munewo zvakawanda mukati mwezvibhehlera, zvimweni zvakona zvinenga zvakangoita zvisimbi simbi zvisina basa kudai wakazvingira asi madhokodheya ona anokone kuzvishandisa anonasa kuziya kuti zvonoshandei mukati mwemishando yavo.

Pane dzimweni dzenguwa dzekuti muntu unokona kunge akuwara kana kuti aita njodzi unokone kunge akuwarira mukati, hino akaenda kumadhokodheya unosvika oningirwa ngemichini inoona kuti ngepari pakakuwara.

Ningira ana makanika anenge ane zvipanera zvanoshandisa pakukandike mota dzaanenge eishanda nadzo. Hino nemadhokodheya anayowo michini yanoshandisa.

Pane zvimuchini zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuita mishando yawo zvimweni zvakona mazita atitozviziyi asi zvinodetsera maningi kakurutu mukati mwezvibhedhlera.

Kune midziyo yakawanda mukati mezvibhedhlera inodaroko yeishandiswa nemadhokodheya nana mukoti pakuita mishando yawo mukati mezvibhedhleramo imweni yakona inoita sezvisimbi kudai.

Tikaningira mukati mwezvibhedhlera zvedu tinoone kuti mune zvimuchini kana kuti zviro vinoshandiswa nemadhokodheya kudetsera mushando dzawo zvimweni zvakona zvakaita kunge zvisimbi.

Kune zvimweni zvisimbi zvetisingatozii nemazita azvona, zvinoshandiswa ngemadhokoteya pakuite mishando yawo, zvimweni zvakhona zvonokone kunge zviri zvigero kana kuti tsono.

Zviro zvikawanda maningi zvinoshandiswe ngemadhokodheya mukuite mushando yavo. Zvakawandisa ngekuti zvinovadetsera mukuita mishando.

Pane zvimweni zvisimbi zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuite mishando yavo zvino zvimweni zvakona zvinodetsera pakunonga mushonga yavanenge veinonga zvimweni zvakona zvinosanganisira zvigero netsono.

Kune zvimweni zvimuchini kana kuti zvimweni zviro zvinoshandiswa ngemadhokodheya kusunda antu anenge anyanya kurwara ayani, anenge asikachakoni kuhamba kana kuti ana mai anenge eida kobariswa.

Tikaningira mukati mwezvibhedhlera anamai ayani anoende koobara achiita zvekuchekwa kunoshandiswa zvigero zvinoshandiswa, kwozoitawo netsono dzinozoshaiswahe pakuzosona vangaro.

Zvigero zvinenge zviri mukati mezvibhedhlera zvinoshandiswa kune antu kunyanya ana mai anenge eida kubatsirwana kuburikidza ngekuchekwa apedza oshishima tsono zviro zvotohamba zvakanaka.

Tikaenda muzvibhedhlera zviyani tinokone kuona zvinhu simbi kana kuti zvitambo zvinonga zvakaiswa muhuro ngemadhokotera zvinovabetsera izvozvo pakuite mishando yavo.

Madhogodheya nanamukoti anezviro zvakawanda zvaanoshandisa mukuite mishando yawo, zvinodetsera mukurerutsa mishando yavo mukati mwe zvibhedhlera mwo.

Kune zvimweni zvimuchini zvinoshandiswa nana mukoti zvimweni zvakona ngezvekuona kuti ana kana kuti antu anorema zvakadini zvinodetsera kuone kuti vaone kurapa aona kuti zvakadini.

Kune zviro zvakawanda zvino shandiswa ne madhokodheya pakuite mishando yavo zvimweni zvakona zvingori zvi masimbi zva ano shandisa paku ite mishando zvimweni zvakona andito ziii kuti zvino shandei.

Tikaende muzvibhedhleya zveduzvi tinoone kuti mune zvimuchini zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuite mishando yawo yaanoita mukati mwezvibhedhleya.

Kune amweni antu anoti kana ashandisa mitombo yechiantu kana kurya kana kumwa ayipindirani navo hino kwakazouya mishonga yechimanje-manje inodetsera.

Kune zvimweni zvirwere zvekuti muntu aakwanisi kurarama unokone kutofa asi kwaane mapirizi ekuti muntu akapiwa unokone kumborarama kwezvimazuwa nezvimakore.

Mazuwa ekarutu tichakura, taiti tikazwe madziso pane zvimuruwa zvatasvinirwa mukaka wakhona mumadziso asi mazuwa anaa kwanemishonga yekuti tikaenda kuzvibhedhleya tinopuwa ngemadhokodheya.

Mishonga yedu yemazuva anaya inorapa zvirwere zvakawanda maningi. Saka petinozwe nyama dzeirwadza kana tisingazwi zvakanaka ngatiende mukati mezvibhehlera toopuwa mishonga tirapwe.

Chirwere chakambonesa makore ekaretuyo, cheshura matongo, chakauraya antu akawanda, asi tinode kubonga mazuva anaya ngekuti, kwaane mapilizi ekuti antu anokone kumwa otopona.

Mishonga yedu irimo yetingadai tapuwa mukati mwechibhedhlera, inode kuchengetedza pakanaka. Aidihe kuiswa panosvikirwa ngeana ngekuti ana anokone kuitora oishandisa.

Mishonga yedu iri kugadzirwa mazuva anaya, iri kudetsera zvakanyanya ngekuti kune zvimweni zvirwere zviye zvakashata zvakadai ngeshura matongo, mazua anaya anhu angatomwa mapirizi ari kutorarama.

Karwtuyo amweni antu ayi bara ana akawanda ngekutu kwaiya kusina nzira dzekudziirira nadzo asi mazuwa anaya kwaane mapulizi anokone kudziirira kuti ana asabarwe akawanda .

Muntu anombotaura kuti hupfumi hwakakosha hunonyanye kuonekwa nemuntu utano hwakanaka , kana tichinhe tine hutano hwakanaka zvinotidetsera mukati mendaramo dzedu kana teirwara tiende topuwe mushonga muzvibhedhlera.

Mishonga yedu mazuva anaya yakawanda ende ino detsera zviro zvaka siyana siyana ino batsira hee amweni anenge ane makanda ane mapundu muhope ukaenda iyoyo unosvika wopuwe mafuta ano enderana ne ganda rako.

Mishonga yedu yechimanje manje kana kuti irikugadzirwa mazuwa anaya irikugadzirwa zvineunyanzvi izvo zvinobetsera kurapa hosha dzakasiyana_siyana ngekuti dzinozogadzirwa kwabatwe hosha.

Petinoende muzvibhehleya zviyani tikapiwe mishonga tinobhuirwa mushandisirwe wedzinofanirwe kuizwa, ngatiishandise zvakanaka sekubhuiwa kwazvinenge zvaizwa.

Mutombo yedu yechizvino zvino inorape zvakàwanda ingave mundane mekuti munenge meihambisa kana kuti munenge meitsuna tsuna kana kuti munenge meirwadza ukaenda kuchibhedhleya unopuwe mutombo inoshanda.

Mishonga yedu yechimanje manje iri kugadzirwa mazuwanaya inoshanda maningi mukati mwemwiri mwedu kurape hosha dzakasiyana siyana.

Mutombo yedu yemazuwa anaya mushonga iri kushanda maningi mukati mwemiri dzedu ngekuti amweni akhona antu akutorarama ngemapilizi upenyu hweitoenda mberi.

Mishonga yadai kuzara mukati mwezvibhehlera mwedu saka petinozwa ngatei mwiri aizi kuita zvakanaka yeipanda ngatiende kuzvibhehlera topuwe mushonga

Mitombo yedu yemazuwa anaa inochengeterwa pakasiyana siyana. Imweni yakhona inenge iri muzvibhothoro, zvimabhodhleya. Imweni yakhona inenge iri muzvipepa. Imweni yakhona anenge ari majekiseni.

Tinode kubonga bandiko rinoita nezveutano ngekuti ari kuramba eikwenenzvera ngekugadzire mushonga inodai kuti detsera mundaramo dzedu kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yedu imweni yakhona mazuwa anaya, iri kuganasirwa. Inototidetsera kuti tizwe kuda kurya, nekuti dzimweni dzenguwa tinombosvike pakusade kurya. Tikapuwe mitombo inotidetsera.

Tinode kubonga maningi antu ari kugadzira mitombo yemazuwa anaya, ngekuti iri kushande mishando mukati memwiiri dzedu. Iri kuuraya hosha dzakawanda dzingadai dzeitenderera.

Mishonga yedu yemazuva anaya inoshanda. Karetu zviyani antu ayiti akazwe gotsorwa vaikaye mandimu nemashakani akona kukwatisa otomwa, asi mazuva anaya kwaane mishonga yekuti unotopuwa yakagadzirwa wotomwa.

Dzimweni dzenguwa tinokona kunge teikorera kugarisana neamweni zvakanaka angave murume nemukadzi angakone kunesana mukati medzimba anokurudzirwa kuti aende kunoona antu anokona kuvadetsera.

Eya igwinyiso iroro rekuti vantu munharaunda haafaniri kutarisira amweni antu pashi ngekuti kumhatso kwavo kunotama ere, kana kuti hakutami. Asi muntu weshe unosisirwa kubatwa zvakafanana.

Andu ngati mumwiganga mwedu nemundaraunda mwedu vanosisirwe kufundiswa kuti vaziye kuti muntu weshe akafanana kungave eyiwanawo mare yakawanda kana kuti eyitama.

Mukati me nyika mwedu kune dzimweni nzvimbo dzinoto garwa ne ana akashaikirwa nge abereki kana kuti amweni akona akango siwa kana kuti aka rashwa nge abereki awo nzvimbo dzona idzodzo ana ano chengetwa zvakanaka.

Mwana veshe unekodzero yekurarama uye yekurarama zvakanaka. Hino kune amweni anozoshaikirwa neabereki tinosisirwa kuabatavo zvakanaka semabatiro etinoitavo ana edu.

Kune amweni ana anokone kubarwa nguwa isati yakwana anode kuchengetedzwa zvakanyanya asi akatokura anokone kutokura zvakanaka zvotokorere kuoneka kuti akabarwa nguwa isati yakwana.

Antu echikadzi anosisirwe kufundiswa kuti ana aarashwi. Muntu akange abara mwana zviyani unosisirwa kumuchengeta ngekuti unekodzero yekurarama mwanewo.

Tisikazwi zvakanaka zviyani tinosisire kuende kuzvibhedhleya. Ngekuti kona iyoyo tikaenda anoningira madhogodheya kuti mumwiri mwedu chiyi chiri kurwadza, uye chinorwapwa ngenyi.

Munhu wese unosirwa kuzvibatikira nemuiiri wake ngekuti akakonewa kuzvibatikira yena hakuna muntu unozowuye emubatikira kana ukazwa nyama dzisingaite zvakanaka zviya zvinodetsera maningi kuti tiende kuzvibhedleya.

Tinosirwa kudzibatikira zvakanyanya kakurutu. Ingava iri mwiri yedu kana kuti utano hwedu hunosisirwa kunge hwakanaka mukuwo ngemukuwo.

Rimweni gore ndakamboti ndakuwara zviyani ndisaitofunga kuti chironda chakhona chichasvika kure asi nekuhamba kwenguva ndakazotoona kuti urikuora, ndipona pendakazoende kuchibhedhlera.

Tikaningira patinoende kuzvibhedhlera tinoone madhokodheya amweni akapfeka mamasiki neamwe anoiswe mumaoko kuitire kuti asabatire zvirwere paanenge echirapa antu paya.

Kudzibatikira mwiri yedu kwakanaka ngekuti kunotidetsera kuti tikure kana tirarame ndaramo yakanaka inodakadza tisigari teirwara rwara mukuwo ngemukuwo.

Tinosisorwe kukoshesa miviri wedu mazuwa eshe tikazwe muviri weipanda zviyani ngatisagara mumbatso ngekuti tinokone kunge titori nezvirwere mukati memumwiri mwedu.

...ntu anokone kunge akaremara kana kuti akakuvara marenje anosisrwe kumukira mangwanani eimbohamba-hamba kuitire kuti makumbo avo akwanise kugwinya.

Tinode kubonga maningi anotengesa mushonga ungave wemapirizi kana kuti majekiseni kana umweniwo mushonga unotidetsera mukati mweutano mwedu tinoabonga maningi ngekuti ari kutidetsera

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti kazhinji kacho zvinenge zvine zvikwangwari zvinotoratidza anthu kuti munotengeswa mitombo. Hino ngeiyi ndaa patinoona ngatiendeyi totenga.

Dzimweni dzenguwa petinotame mishonga mukati mezvibhedhlera, tinokurudzirwa kuende kootenga muzvitoro zvinotengesa mushonga. Ngatiende netsamba dzatinenge tanyorerwa ngemadhokoteya

Kune zvimweni zvirwere zvakaita semaronda epahuro. Anode majekiseni anobaiva tikaende muzvitoro zvedu zvinotengesa mushonga tinokone kumaona tobaiva.

Zvitoro zvedu zvinotengese mushonga zvinosisirwa kushandidzana nechibhedhlera ngokuti kazhinji kakona andu anoende kotenga kuzvitoro anenge abhuyirwa ngemadhokodheya kuti aende kotenge.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mitombo mukati mwemabuyani, kazhinji kakona kunosisirwe kuti kushande antu anonasa kuziya ngezvemushonga akaita kungadai ngemadhokodheya.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo zvinosisirwe kutengesa mishonga inemitengo yakanaka inokone kuhanirwa nemuntu weshe. Asanyanya kudhurisa maningi.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana zvinosirwe kunge mune muntu wakanasa kufundira zveudhokodheya unozoziye chipimo sisirwe kupuwa muntu unenge auya eyi rwara.

Zvitoro zvedu zvino tengese mishonga yaka siyana siyana tino sisirwe kuzvi shandisa zvakanaka ngekuti ndizvona zvinenge zviri padhuze zvinoti detsera mukuwo we tinenge tawirwa nge dambudziko.

Zvitoro zvedu zvinotengesa mushonga zvinosisirwe kunge mune antu akafundire zveudhokodheya zvinodetsera pakuti antu apuwe mishonga inoenderana nehosha dzanenge anadzo.

Zvitoro zvedu zvinotongesa mishonga yakasiyan siyana tinazvo mukati mwenyika yedu mukati menharaunda zvirikudai kudzara mukati mwenyika yeshe zvinotidetsera pakutenga mishonga.

Utano hunotode antu vanodakarira kufunda pamusoro pehosha. Nekuonazve kuti dzinodzirirwa zvakadini hosha dzachonadzo.

Andu anohamba eifundisa vandu pamusoro pezveutano tinoda kuva bonga maningi ngekuti zvinotibetsera mukati mendaramo kuti tizive hosha dzingadai dziriyo nekuti dzinorapiwa ngeyi.

Kufunda kwakanaka maningi. Kufunda akusi kuenda kuchiro kwegaba asi antu anokone kufunda ngezveutano. Eiziya kuti nzira dzingashandiswa kudzivirira zvimweni zvirwere ngedziri.

Antu anosisirwe kuramba eibhuirwa ngekufundiswa pamusoro pezveutano nehosha dzingadai dzei tenderera uyezve kuzwe kuti hosha idzi dzingapedzwa nei mukati mwendaramo.

Mukati mwemizi yeduyo kunokone kuuya antu anohamba einingira ropa reantu kuti richakanaka ere . Ichi chirongwa chinoitwa pachena majekerere.

Kune amweni antu atinokone kuona anenge akapfeka hembe dzakafanana. Eihamba eifundisa antu ngezveutano. Ngatiayaiye patinozwa eifundisa antu.

Vantu veshe vanosisirwa kunge eiziya mhando dzehosha dzingadai dzeitenderera mukati mwenyika mwedu, ozoziyahe kuti hosha idzi dzinokone kurapika, uye dzinorapikira kuri.

Kune mazuwa ekuti hurumende inoronga kuti antu anoita nezveutano ahambe mukati mwedzimba mungave mumabuya kana mumadhorobha mwo eifundisa antu ngezveutano.

Nzvimbo dzedu dziyani dziripandau dzakafishika tinosisirwe kudzibata zvakanaka ngekuti tinokone kurwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana zvakadai ngegomarara tikakorere kurapwa ngenguwa.

Eshe anosisirwa kukoshese muiri wawo. Anamai ayani Ari mukati membatso anosisirwa kutora kana mapirisi kana mushonga unodziirira kuti asangobare ana peshe peshe.

Tinosisirwa kudzichengetedza nekudzibatikira zvakanaka mwiri yedu kuchengetedza ndengo dziyani dziri pandau dzakafishika Kuti dzinge dzine hutano hwakanaka.

Sisirwe kukoshesa ntengo dzemwiri wedu kunyanya ntengo dze dziri pandau dzakafishika kuti dzisadziirira kuti dzisabatwa ngezvirwere.

Mukati mwemumujaho kana kutambe bhora, ringave rekukaba kana kuti rekubata ngenyara, vantu vanosisira kumwa mvura yakawanda. Mvura inodetsera mukati memwiri mweantu.

Mitambo yakasiyana siyana kwakanaka kungave kuri kurumba kana kutambe bhora kunodetsera kuti mhiri yedu igare yakagwinya mukuo ngemukuo muntu weshe unokurudzirwa kumbopote eimboita mutambo.

Amweni antu mukati mwemutambo, anokone kunike mukumbo kana kukuwara. Kana muntu akuwara zviyani anokurudzirwe kuti aende kunoona madhokodheya anokone kumurapa.

Antu anorumba kana kuti anotamba bhora anosisirwa kuti apfeke bhutsu kune dzimweni bhutsu dzakato gadzirirwa antu onoite zvekurumba kana kutamba bhora kuti asakuwara.

Mukati mwemijaho kana kuti kunotambwa bhora tinoona kuti kunenge kuneantu anenga ane zvimabhegi zvinenge zvine mutombo wekuti kana muntu akadonha kana kukuwara zvinokasika kumudetsera.

Antu anoita zvekurumba kana kuti zvekutambe bhora, anokurudzirwa kumwa mvura yakawanda, ngekuti mvura yakawanda ine chekuita mukati mwemwiri mwedu. Inodetsera, ine utano hwakanaka ,mvura yakachena.

Tinoda kubonga maningi ngekuti kuchicha kuri kuita zviro kuri kurerusa zviro zvakawanda. Mukati mwezvibhehlera mwedumwo ,mune zvimweni zvimichini zvinoshandisa magetsi, zveitodetsera mukuite mushando.

Tinode kubonga maningi vanoita zvemadande mutande ngekuti varikuti detsera mukati mwezvibhedhlera kune zvimuchini zvinoshandise magetsi zvakurerusa mishando yemadhokodheya.

Kune zvimuchini zvakawanda zvimweni zvakhona zvinoshandiswa nemagetsi zvinoshandiswa nemadhokodheya pakuite mishando yavo mukati mwezvibhehlera zvinovadetsera kuite mishando.

Rimweni gore ndakambokuwara ndikupuwe imweni mutombo yechianthu ndakangopuwa ndikatodzodza pasina mazuwa azvina kutora mazuwa akawanda pakabva patopora saka mitombo iyi inodetsera.

Tikaningira mimwe mitombo yakaita seyeguku inoshanda maningi vamweni vakhona vanoti unoinyika wemwe muto wakhona kana kukwatisa womwe muto wakhona.

Tikaningira kazhinji kakoneko imweni mishonga inotogadzirwa kubve kune mushonga yechivandu urimo mukati mwemabuya mwedumo anoitora oigadzira.

Mishonga yedu yekare iyani yaizikanwa yagadzirwa zviyani imweni yakona yaichengeterwa muzvixaba kuti unenge arwara uyani waizopuwa omwa otopora

Umweni mutombo unozwi munguraurwe ,wekuti unotora nzinde dzakhona, wodzitsenga kana une mundani munonge meirwadza, ukatodzitsenga dzinopo munobva matopora.

Mitombo yedu yatinayo mukati mwemabhuya mwedumwo tikade kuningira riyani rinozi teu kana kuti gava kava rinodetsera zvakawanda rinorapa kunyazwi huku chero kuzi musoro rinokudze bvudzi.

Mitombo yedu irimwo mukati mwemuganga mwedu inoshanda zvakasiyana siyana. Imweni yakhona inotoshanda paganda chairo. Antu amweni ayana anenge anemakanda anenge asizi anenge ane mapundu.

Mitombo yedu yaishandiswa neantu akudhaya yaishandiswa kubve mune zviro zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvakona angaari mashizha kani kutokume mashakani oenda kokwatisa otomwe neana.

Mishonga yedu yechi anhu imweni yakona ino kone kuitwe zveku omeswa antu ozo ita zveku ikuya pa guyo apedza woita otsetsera upfu hwaka tsetseka wozoi shandisa yaka daro.

Kune amweni anthu kunyanya akaita echikuru ayani ana mbuya nanasekuru anonasa kuziya nezvemitombo yechianhu ndiwona anokone kuigadzira oitengesa eitotengesera anthu eimwa eitopora .

Mitombo yedu yechinyakare imweni yakona yoite kunge maruva asi yeitoshanda, kune chimweni chimuruva chakanaka chona ichocho chaikwanise kushandiswe muto wakona kuiswe mudziso wotorapwa madziso.

Karetu kwatai kura mazuwa eduwo ana mai edu aitishandisira mutombo yechianhu iyo yaidetsera kurapa hosha dzakasiyana siyana yairapa zvemene mene.

Mishonga yedu yechianhu imweni yakhona vantu vaitoita zvekuihambira kuenda pakati pegwasha ndipona payaioneka. Ana baba kana kuti ana mbuya nana sekuru ndiwona aiende koitsvaka.

Kune zvimweni zvirwere zvinokona kudzaka mushure mekunge muntu amwa mishonga yedu yechivanhu iyana yakaita saanaBp ukamwa guku muto weguku inodzakira

Kuone zviro zvakaita setsangamidzi nemandimu zvinodetsera maningi kunyanya muntu unebesha zvinodetsera kana muntu akazvimwa zvirozvo zvinodzakira, besha rinodzakira.

Mitombo yedu yechiantu imweni yakona amweni anoita zvekuikuya akuuya zviyani oisa kana muchipepa kana muchibhohleya imweni yakona inozoiswa muchikafu pavanenge veirya yotodetsera.

Tikade kuningira tinoone kuti mukatore mashakani emigwavha, neemundimu nendimu dzakhona, osanganisa naanatsangamidzi ,wozvitereka pamwoto ,ukamwa zvinouye koorape gotsorwa.

Mishonga yedu yechinyakare aifanirwi kurashwa kana kusiiwa ngekuti inotibetsera mukuwo ngemukuwo. Ndiyona inenge iri padhuze munguva dzetinorwara zviyani

Tinoone kuti mukati mwemabuya mwedumwo, mhatso zhinji dzine theu, kana kuti gavakava. Rinoshanda zviro zvakawanda. Amweni akhona anorishandise kuhuku, kumhuka chaiko rinorapa.

Mungayi yatinayo mukati mwendaraunda kana kuti mumabuya mwedu umwu yakawanda uyezve inotibetsera kurapa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu.

Tikade kuningira makore adarika aya kune chirwere chakambonesa chekorona chakanesa maningi chona ichocho chaizoporeswa ngemutombo unozwi mushani uyo waizozwi zumbani.

Kune mitombo yakawanda, yetinayo mumabuya mwedumo, inobate mishando yakasiyanasiyana mukati mwemiri mwedu pakurapa hosha dzakasiyanasiyana.

Mazuwa ataikura, tichiri adoodori zviyani, taiona pamweni pakhona weirware nemundani kana kuti fuluu, waikone kupuwa tsangamidzi wozi tsenga wotoona zvaakutodzakira.

Imweni mishonga yaishandiswa ngeantu kana kuti inoshandiswa, kupurire mashakani emumbuti woende nawo kumhatso womatereka wozomwa mvura yakonayo.

Imweni yakona mishonga yakafanana nendimu kana nemashakani akona nemashakani emugwavha ukazvisanganisa izvozvo zvinorapa gotsorwa zvinodetsera maningi.

Mane mitombo mukati me mizi mwedumwo inokone kuti detsera kunyanya pa gotsorwa tikatore mushani totore mundimu ne mandimu akona nema shakani e mugwavha tikama kwatisa tomwa anoti detsera pakurapa gotsorwa.

Mushonga yedu yechivantu iyo yakatinakira ende yakati koshera mukuwo ngemukuwo ngekuti pamwepo tarwara tinokone kurumba kutoitsvaka totomwa yototidetsera .

Kune imwe mishonga inoshandiswa kana kuti kusimwa ngeantu mukati memaberera emhatso dzawo imweni yakona inodzinge nyoka ikangozwe munhuwi inotambira kure.

Kune imweni mitombo yaishandiswa neasharuka edu, kudhayako. Imweni yakhona, aitore nzinde, oende kodzinyika ozodziisa, muchikaba eipota ,eimwa.

Mishonga yechiantu yakawanda maningi mukati mentaraunda dzetinogara, hino imweni yakona inode antu anokone kuinasira kuti inase kushanda.

Tikade kuningira mukati mendarawunda kana mabuya mwedu mo, kunamweni antu asikatonyanyi kuyenda kuchipatara, anotoshandisa mitombo yanayo mukati memizi mwo, ngekuti inodetsera.

Takade kuringira kazhinji kakona anthu ekaretu amweni akona akagwinya uyezve aisanyanya kurwara rwara ngekuti aigare eishandisa mishonga yakasiyana siyana iyona yaiadetsera.

Mushonga yedu yechi anhu iyani iri paka siyana siyana ende inorapa hosha dzaka siyana siyana inonge iri nda zvino sisirwe kutsvakwa ne antu ano nase ku zikanwa nekuziya kuzvi gadzira.

Yona mitombo irimwo mukati mwemuganga mwedumwo kune imweni yakhona inorape madziso pane kumweni kamuruwa kanenge Kari pasi kudai . Ukakatora ukatore muti wacho ukaise mudziso rinopora.

Kune amweni antu akaita kungatei echikuru ayani anonasa kuziya nezvemutambo dzeechianhu ari kutoita mare ndizvo nekuti anodzigadzira oisa muchigaba antu otouya eyitenga otopora.

Mazuva ataikura taiona anababa kunyanya anababa eya amweni akona aigare eitsenga mashakani dzingave dziri nzinde. Ngekuti zvirozvo zvairapa, zvaidetsera kurapa mundani.

Mazuwa anaya amweni antu akutoita zvekusima mitombo yedu yechiantu. Ngekuti anoziya kuti inobetsera zvakanyanya saka anogara akasima kuti igare iri padhuze navo.

Imweni mishonga yaishandiswa kana kuti yaitsvakwa neakuru edu ekarie imweni yakhona yaiwonekwa mumahombekombe erwizi mudhuze nemumvura muyani ndimwona mwavaienda koitsvaka.